Ndumurwa kana kuti zvana zvidoodori zviyani zvinofanire kuenda kuchikora. Kuchikora iyoyo vanomboita nguwa yekumboata, vomboemba, vapedza vomborumba kuitira kuti vaaraidzike pfungwa dzawo nekutokura. Ndikona kutokura kwavowo.

Kuenda kuchikora kwevana adoko kwakabanaka. Ngendaa yekuti muzvikora mwega-mwega munenge mune vantu vanofundisa vana tsika nemagariro zvinofana kuitwa nemwana oga-oga munharaunda maanenge achibagara.

Kufunda kweana adoodori kwakabaanaka yaambo ngendaa yekuti avasweri vakandogara kumamhatso iyo. Vanomukawo voende kuchikora vootambawo neamweni. Zvinoite kuti pfungwa dzishande uye dzihambidzanewo nedzevamwe.

Ku enda kuchikora kwakanaka ngenda yekuti mwana uno bveyo oziya kushandise maoko ake kunyari kukone kusona kunyari kukone kubika kunyari kurima kwemene vana vano fundiswa maningi mu zvikora ikona ikweyo ndikona kwa ano fundiswa kuti weide kurima mbuti wakati unoita murimirei weida kurime magwere ano rimwe nguvai ende futi anode kuiswe chinyi.

Vana vadoko vanofanirwa maningi kuenda kuzvikora iyo kwaanoenda kundo dzidziswa kunyora nekutoerengawo zvakakosha maningi kuti munhu paanenge ari peshe akonewo kunga eyi kona kuerenga nekukonawo kunyora.

Vana vadodori vanofanirwa kusisirwa kuti vaende kuzvikora kufunda ngendaa yekuti kuzvikora iyo vanoonawo kuvaraidzika kwakakwana, dangani nekutofunda zvimweni zviro zvakadai ngezvekutoremeredza asharuka nekutonyorawo mazina avo.

Kufunda kwemwana mudoodori kwakanaka mani, ngendaa yekuti unoonawo kwekuaraidzira nguva yake. Unoonazve vamweniwo vekutamba navo vakawanda maningi nekutodzidza zvakawanda uyezve kudzidziswa kuerenga nekuhlonipa vasharuka.

Kufunda kwekupuraimari kunofanirwa kuitwa ngemwana weshe ngekuti ndikona kwezvinotangira zvona zvekufunda zvinezvi. Ndikona kunodzidziswa mwana woga-woga kunyora, kuerenga zveshe nekuremeredza vasharukwa, ndikona kwezvinotangira.

Ndumurwa dzinosisirwa kuende kuchikora. Ndumurwa adzifani kuswera dzeingombereka muntaraunda. Vamweni vakhona ndivo vanozoite mbavha vaya hino mwana akakura echiziye kuti kuende kuchikora kwakanaka zvinodetsere maningi mukumuaka.

Vana adoko vanobafanire kumanikidzwa kubaende kuzvikora, kuti vamweni havatozvifungi havanei nazvo. Umweni unenga eyiswera eiteye shiri, umweni eitambe bhora, umweni kubereke matsoto tsvee kundofunda muntu oitawo zviri nani.

Ana adodori pavanoenda kuchikora payani ikwona ikweyo kuchikora anoende kodzidziswa kuerenga kunyora zveshe nekutotaticha kwakanaka vanodzidzi vanozvifunfiswa kwona kuchikorayo ino ndokwanobhiirwazve tsika dzekuti vasaba vasaite musakazwa.

Vana vadoko vanofanirwa maningi kuti vaende muzvikora, ngekuti vane mvumo yekufunda. Abereki anofanira maningi kubhadharira ana awo mare dzechikora kuitira kuti vasaramba vakagara mumakanyi vechiita zviro zvisina nebasa reshe.

Vana vanofanire kuende kuchikora vana vadodori ikona kuchikorayo ndikona kwaanoenda kodzidziswa maningi ngetsika nemagariro edu epachindau kana epachivanhu ndikona kwaanoendezve kodzidziswe kuremeredze anhu asharuka.

Akhiti kufunda kwakabanaka kufunda chiro chakabanaka maningi. Ngendaa yekuti vana vadoko vanofanira kunge vasingaoneki-oneki munharaunda kudai veiite zviro zvakashata maningi. Zvimweni zvivana ndozvinozopedzisira zvoba asi zvikange zviri kuchikora hapana paunombovaona vana ava.

Vana vekumasekendari avo vanofanira maningi kugadzikwe pashi vechibhiirwe zvakakoshere kufunda uye zvee zvakakoshere kuti hai muntu apedze kufunda kwake kwekusekendari asina zvinenge zvambomupetudze shure, asina kumbobatika nekuti waite pamwiri kana kudini.

Kufunda kwekusekendari kwakanaka ngekuti vantu vanenge vachitobafundiswa zvemene zvinenge zveifanira kuita. Dangani pamweni muntu unenge echida kuzoita makanika unenge eitofundiswa kuti unozokanika sei movha dzeshe dzaanenge eizokanika.

Kufunda kwekusekendari kwakanaka ngendaa yekuti kana muntu usina kufunda zvekusekendari aukwanisi kuenda kumberi kuenda kumaunivhesiti unofanira kutoende mberi kana uchinge wapedza kusekendari woendawo kuyunivhesiti kuti uite phepha rako rinenge rechizokupa mushando.

Kusekendari ndikona kunodzidzira vantu kunasira zviro zvakasiyana-siyana. Vamweni vanogadzire zvimotokari, vamweni vanogadzira matebhura, vamweni vanosona hembe dzakatonaka, asi ndikona kwavanenge vazvifundira kwona kumasekondari iyo.

Mwaimbozviziya ere kuti antu ayani anotsetsa kana vayani vanoaka kana vakaita ana makanika vaya vanenge vakaba tozvifundira votoende kuchikora voguma vofunda maningi ngezvemovha kana ngezve mapuramgawo kana nezve zvidhina zvakasiyana siyana kuti uzenge wakuti wakuaka.

Kufunda kwekumasekendari ndikona kunotangira kuti muntu unozoziya kuti zvemene mene uchada kumboitei. Vamweni ndopavanotoziya kuti inini ndichada kuite dhokodheya unenge achihloye ngazi dzevantu kana kuhloya zvitenda zveshe zvinenge zviri mumuntu achishandise mushini.

Kuzvikora vantu vanofunda zviro zvakawanda maningi kunyanya-nyanya kumayunivhesiti iyo. Vantu vanofundiswa zviro zvinoenderana nezvavanenge vachide kuzoita kana vamunyika zviyani. Kana uri mushando kana kunyari kosona kunyari koemba kwemene vantu vanozvifundira.

Kufunda kwekusekendari kwakabanaka maningi anduwoye vantu vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana, vamweni vanofundiswa kusina, vamweni vanofundiswa kubika , veamweni vanofundiswa kutsetsa, vamweni veifundiswawo kuaka dzimhatso , vamweni vanofundiswazve kushandisa zvivhiti vhiti.

Muzvikora umu zviro zvinofundiswa zviro zvakabawanda ende kuzi munthu wakafunda wakaguma kuchikamu chechina chiro chinodakadza maningi chirocho chinodakadza.

Muntu kana uchinge wapedza kufunda kusekondari unosisirwa kuenderera mberi eya aufani kupedza iyoyo voendawo kumaunivhesiti vogika vofunda padera pepepa iroro voita pepa rimweni risina chironzo.

Pachikamu chechipuri chekufunda ndiponabvantu pavanenge vachidzidziswa tsetsa vachishandisa mapuranga akona veitopangidzwa kuti kutsetsa chakati kutsetsa chigaro kutsetsa tebhura vanenge vachitsetsa vachionabkutj tebhura ravatsetsa Rona riri apa iri.

Kusekondari iyo ndikwona kuchikora kunodzidziswa vantu zviro zvakakosha zveupenyu. Ndikona kunofundiswa vantu kuunge vechiziya tsika dzakanaka munharaunda. Kuremekedza asharukwa nekutoziya kuti uyu muntu mukuru ngandimuremeredze.

Kumasekondari iyo vantu vanofundiswawo zviro zvakasiyana siyana. Zvibalo, kunyora chiyungu nekuchierenga, kunyorawo zviro zvinoreketa uyezve nekuzoitawo kuti vanyore bvunzo dzinozovapa mapepa anoshanda mukati mweupenyu hwawo.

Kufunda kwekusekendari kwakakosha ngendaa yekuti ndikona ikweyo kune makore akawanda maningi ekufunda. Kubhuye kuti kunobude mapepa mairi akakosha anoumba upenyu hwemuntu. Kana muntu echida kuzotsvake mushando ndiwona mapepa aunotange kutovhunzwa, ona awawo.

Vana vamweni pheyani zvekuenda kuchikora havadi, kubeni kuenda kuchikora chiro chakabanaka maningi, Ngendaa yekuti unoremeredzwa muntaraunda maunenge uchigara. Kana kunyambori kumabasa kwaunonge uchizode kuenda, unenge weiremeredzwa, uchizi kwai , 'Uyu muntu uyu pheyani, wakafunda'. Saka kufunda kwakabanaka.

Mwana woga woga peyani unofanirwe kuenda kuchikora kotaticha eyifunda eyienderere mberi. Hino abereki anofanirawo maningi kubhadharire mare dzinenge dzeyidiwa kuti mwana azwe shungu kuti abereki angu hino heanondibhadharira ngandirambe ndeifunda ndeikona ndeyienderera mberi.

Mwaimbozviziya ere kuti kusekondari kuyani vantu vanotodzidziswa peyani kurima ikweyo. Ndikwona kwavanodzidziswa kuti veida kusima magwere unombodini, weida kusima mafunde unomboite ekudini nekuti zvinofanira kupuwa chikafu chakadini kuti zvikurekure.

Kufunda kwekusekendari kuya kwakaba naka ngendaa yekuti kunoitewo kuti muntu aitewo mapepa arimuzina rake pyane ekutsvakise mushando ,kudisa nawo munyika ,kwese kuchade kuendwa kunodiwe zvekufunda kufundo yako. Unobudise mapepa ako ekusekondariwo awawo ,anotoshanda.

Kusekondari vantu vanofundiswa zviro zvakawanda vamweni vanofundiswa kuyemba kwemene vamweni vanofundiswa kunyora vamweni vanofundiswa kusona vamweni vanofundiswa kubika vamweni vakhona ndivo vanenge vachizotibikira zvifogodorwa mumakanyi umu.

Kana muntu akaenda kunofunda chikora chesekondari unofanira kusvikawo chikamu chechina. Muchikamu chechina umwu anofanira kunyora runyoro rwepamusoro obudawo nezvidzidzo zvishanu kuitira kuti azogonawo kuwana mushando.

Kufunda kwakabaanaka akhiti wee, kunyanya-nyanya kufunda kwekusekendari, ngendaa yekuti, ndikwona ikweyo kweunofunda maningi ngezvekuti kusona, kubika, kuaka nekutsetsa.

Kufunda kwekusekendari kwakanaka uyezve kune kakurwadza kakunako muntu ukasashingorira zviyani unoona usina chaunobuda nachoyo. Vamweni vantu vanobaashingiririra vobuda nawo eshe mauyu avanenge vechifundiswa.

Aaaah kufunda kwanaka maningi ngekuti utoone uti mushando wemene, anototi kwai tinoda kuti unge unofanira kunge une chipepa chine zvikwanisiro. Chipepa chine zvikwanisiro zvinoguma kuita zvishanu. Unofanira kunge wakafunda zvinokwana kuitei zvishanu. Chipepa chako cheikombawo kuti unekufunda kwakakwana.

Muzvikora peyani antu anofunde zvakasiyana siyana. Amweni anofundiswe kutambe bhora. Amweni anofundiswe kurumba kwemene. Ikweyo ndokunoonekwa kuti mwana unou wakawandira kuri. Umweni unokona zveshe chikoracho unochikona, kutamba bhorakwo unokukona nyangwe kurumbakwo unenge achikukona.

Kufunda kwakabaanaka kufunda kwakanaka ngendaa yekuti muntu akasiri kuramba eeiende koroorwa kurumbira koroorwa kudai apana muntu unenge ane pfungwa dzekufunda aana pfungwa yekukasira kuende kookoroorwa nekukasira kuda kuita zvekubara vana apana muntu unenge eifunga kuti ii dai ndaramba ndeifunda ndozoita chakati muhupenyu hwangu.

Kufunda kwekusekendari kwakanaka maningi ngendaa yekuti muntu unofunda zvakawanda. Unodzidzirwa kuite utsanana unofundiswe kutokona kugeza kwemene unofundiswa peya. Nokubatozviziya kuti ii ukageza ngandidzorevo zvimafuta nditsvukire.

Kudhaya pheyani asikana aizi kwai asafunda asikana aindozi aaah! madhodha ndoanofana kufunda ega akomana ega arumbwana ndiyo ega anoenda kuchikora, hino mazuwaanaya kwaane zvikora zvakawanda zvinotonyora zveitobhuira vantu kuti vasikanavo avavo ngavauye kuchikora mwana musikana ngaafunde.

Kusekendari ndokunodzidziswe antombi kutokonawa kushamba komene, kunofundirwa kuchikora yena yee. Nyangwe kuita hutsanana kwemene kunofundirwa kona kuchikorayeye vanofundiswa ngemateacher avo ngekuremeredza asharukwa.

Kufunda kwepachikamu chechipiri kwakakosha kuti ngendaya yekuti hayi ndikuna kunemapepa mairi akakosha eupenyu ekuti unenge weishandisa mukurarama mukutsvaka mushando nemweshe nekuda kubuda kubanze mwenyika kunotsvake mushando.

Ndicha kura zviyani ndai nyangadzwa maningi mai angu veinditi kwai ende ku chikora ende ku chikora ndotama kuti hino ku chikora kwakona ndinombo enda kodini asi nyamushi ndakubai ona kuti mukadzi uya ii waimbai ziye zva anoita kufunda kwanaka amuna we kubai funda kwakanaka uno remeredzwawo uyezve unotoona mushando uno enderanawo ne muntu waka funda auzongo oniwo zvi mushando shando zvakango daro daro onongo onawo mushando uno enderana ne muntu akafunda.

Muzvikora umu ndimwona munofundiswa vantu kuti kusona unoita musonerei, kunyora kwemene wakunyora zvinooneka. Vantu va ndikwona kwavanonasa kuzvifundisirwa kwona ikweyo. Nekutsetsa kunyangwe nekutoaka kwakhona ndikwona kwazvinotangira ikwona muzvikora umu.

Kufunda kwekusekendari kwakanaka maningi ngekuti ndikona kunotange kuunza pepa rakakosha rinenge richishandiswa mukurarama kwemuntu. Pepa iri ndiro rinenga richizoita kuti muntu aone mushando aonezve kuhamba aende nyika dzakasiyana-siyana.

Kumayunivhesiti ndiko kunohambiwa kunofundwa kuita madhogodheya ,uticha nezvimwe zvigaro zvakakosha amweni anozotsvaga mishando inohambirana nedzidzo yavo.

Kufunda kwekuma univhesiti akusarudzi chero baba ane ndebvu dzachena ajenamurebvu aya anotoenda otoguma otofundawo akukhetiwi muntu kuti kwai hai ava avachaiti kuti vafunde unono, ikweyo kunotoenda vantu vanenge vofunga masoro oshanda.

Kuzvikora zvekumayunivhesiti iyo kunoendwa ngevantu vanenge vabaakura, vanenge voofunga, ndxondo dzavo dzinenge dzaakubaafunga ngendaa yekuti akudi ana adoodori anoite zveumwana. Antu anenge ariyo antu akura akushandisa masoro awo kufunga.

Kufunda kwekumayunivhesiti kwakanaka ngendaa yekuti kunosanganisa antu akasiyana siyana. Umweni unenge eibvawo kwake iyo, umweni muNdau, umweniwo muZezuru, umweni muNdebele. Vantu vanondodhibana pona apapo. Chikonzero chiri chimwecho chekufunda.

Kuma univhesiti kwakabanaka mazwa ngenda yekuti munoenda kodhibana neantu akasiyana siyana vabva kumweni iwe kwaunenge usina kubva pamwe uri mundau wabva unono kwedu kunana chipinge ndopaunodhibana neantu ebulawoyo neantu ekuri anhu akangosiyana siyana.

Kufunda kwekumaInivhesiti iyo kwakanaka maningi ngekuti muntu unototi wotobveyo iyoyo unenge wobazviziya kuti inini mushando wangu ndinouona kwakati nekwakati uyezve ndikanyade kutsvake kwakati nepepa rangu rinoiri rendakaonawo hangu kuInivhesiti unono ndinotouona mushando wangu.

Vantu Vaya piya vanozohloya ngazi Nezviro zvavanenge vachinzi vahloye muzvibhedhlera vanongana vamboendawo kumaunivhesiti Kotaticha nezvazvo zvine udzamu zvakabadzama kwemene kuitira kuti vasazovhiringika.

Kuzvikora zvepadera Mona izvo munonzi univhesiti umwe naumwe anenge ane pake panenge echigara muzvikoramwo unopuwa mwake manenge echigara nekamubhedha kake manenge achiisa zviro zvake nemabhegi ake ngenda yekuti vamweni vanenge vabva kuretu munzvimbo dzakasiyana siyana.

Kumayunivesiti muntu unofanire kutaticha maningi kuitira kuti aone kubveyo akapasa ,kumayunuvesiti vanoenda kumhatso, vanemhatso dzakawanda maningi dzekutatichira ende kunenge kusina misindo wakanyanya ngekuti kune vanhu vanenge vofunga vakura.

Kumayunivhesiti peyani vantu aati akanxlongeyananxlongeyana umwe naumwe unenge anepakwe kachimbatso kake kaanotopinda otoatemwo nezviro zvakwe mwona umwo mwo nemabhuku akwe anotaticha echierenga arimwo umwomwo kusvikira azonyora mazama anonyora.

Kufunda kweku ma yunivhesiti iyo akuna zera akuna kuzi kwai mumwe muntu akurisa uyu muntu uchiri mwana mudodiri maningi akuna ne vezera chero ana mai uno ona veriyo vachi funda variyo iyoyo vechito tsvakawo kuti vofunde chinyi chino enderanawo nawo.

Kufunda kwekuma inivhesiti kwakanaka ngekuti vantu avachanyanyi kunyora maningi. Vakushandisawo zvakazouya zvinezve zvekuti inoite ekuisemwo weitonyora zviro zvako wapedza wotoendesa kwazvinofana kutoenda usina chawanyora. Michini dzinodzi dzinonyorerwa ndomwavanoisa.